Ngabafundi bemfundo ephansi, njalo bangaphansi kweminyaka emihlanu. Abafundi bagqoke imifaniswana yesikolo, Sebesiya endlini yokufundela.

Ngabafundi bemfundo ephansi. Abakhangeleka beleminyaka engaphansi kwemihlanu, njalo sibabona besendlini yokufundela behlezi ezitulweni letafuleni.

Kusesikolo sabantwana abancane abangakafikisi iminyaka emihlanu balombalisi uyabancedisa ukuze bakhule bengabantwana abakhaliphileyo. Bayanatha okunathwayo ngamankomitsho lapha.

Yisikolo sabantwana abasakhulayo. Sibona izindlu zokufundela ezitshiyetshiyeneyo. Lezihlahla, lapha abantwana, ngesikhathi sekhefu, elibakhona phakathi kwezifundo. Bayabe bephumule, behlezi ngaphansi kwazo.

Izingwalo ezezifundo ezitshiyetshiyeneyo ezisetshenziswa ngabafundi bebanga eliphansi ukuze bathaphe ulwazi.

Kusesikolo lapha isikolo silabantwana abancane abebanga eliphansi. Baphandle bathwele izikhwama zabo. Kungaba sebetshayisa kumbe kuyisikhathi sekhefu eliba khona phakathi kwezifundo.

Kusesikolo lapha emfundweni yabaphansi. Abantwana basendlini yokufundela kanye lombalisi wabo. Njalo, babala izingwalo.

Zingwalo zesifundo lapho abafundi abathapha khona ulwazi, ukuze bancediseke ezifundweni zabo zansuku zonke.

Lesi yisikolo semfundo ephansi esabantwana abancane abasakhulayo abangakafiki emfundweni ephezulu abasadinga ukunakekelwa kakhulu.

Kusesikolo semfundweni yaphansi umduli wakhona ucecisiwe ukuze ukhange abafundi abancane abasakhulayo.

Kusendlini yokufundela eyebanga eliphansi, emgwembeni kulotshwe umsebenzi wenombolo kanye lempendulo zakhona.

Kusesiphalangwalo lapho kulengwalo ezinenginengi ezezifundo ezitshiyeneyo abafundi bathatha kulo ulwazi oluzabancedisa kusasa ukuze babe ngabafundi abakhaliphileyo

Kusesikolo semfundo ephansi. Umduli olithanga ufanekisiwe umfanekiso okhanga okhekhe ukuze babuye ngokujabula

Kusesikolo sibona kubhaliwe imithetho elandelwa ngabafundi ukuthi kumele baziphathe njani ukuze bahloniphane.

Sesikolo semfundo ephansi , abafundi basendlini yokufundela , bamatasatasa. Yisikhathi sezimfundo njalo bayaxoxisana ngabakufundayo.

Kusendlini yokufundela ezifundweni zemfundo yaphansi njalo sibona kungelabafundi abakhanya behambahamba phandle. Yisikhathi sezifundo

Kusesikolo semfundo ephansi abafundi basendlini yokufundela, omunye lomunye umfundi uhlezi esitulweni sakhe letafuleni yakhe njalo umbalisi uyababalisa okusemgwembeni.

Kusendlini yokufundela. Sibona emgwembeni, kubhaliwe imisebenzi ezabuya ibhalwa ngabafundi. Abafundi abakho endlini yokufundela. Bangabe bephandle, kumbe bekukhefu lokuphumula, bezabuya sebeloba umsebenzi.

Kusesikolo abafundi lababalisi bamatasatasa, belungiselela izifundo zalolo suku. Sibona ifulegi yelizwe, etshengisela ukuthi lesi yisakhiwo sikahulumende.

Abantwana besikolo bakukhefu lokuphumula bamatasatasa bayagijima gijima .Abanye badlala ibhola lenguqu abanye badla imiphako yabo andubana babuyele ezindlini zokufundela.

Abafundi bemfundweni ephansi basesikolo njalo isikhathi lesi kungaba yisikhathi sekhefu elibakhona phakathi kwezifundo. Sibona lababalisi babo bematasatasa besiya le lale.

kusezifundweni zezinga eliphakemeyo abafundi basezifundweni zeziginci umqeqetshi wabo ubafundisa ukuba kumele benzeni ukuze umsindo uphume kuhle

Kusesikolo semfundo ephezulu. Abafundi bamatasatasa ngemisebenze yezandla njalo kulamatafula okusebenzela besenza izifundo zokubaza.

Ngumfundi osekhula khulile oyenza imisebenzi yezandla. Sibona lapha ehlomile ngezikhali zesifundo sikamandla kagetsi.

Kusendlini yokufundela. Kulamatafula lezithulo. Phezu kwamatafula sibona izingcingi zokugcina ulwazi njalo indlu leyo ihlanzekile. Abafundi bona abakho. Bangabe bekukhefu lokuphumula.

Kusezifundweni zezinga eliphezulu, sibona omongikazi besezindlini lokufundela, befundiswa mayelana ngomzimba womuntu. Lokuba bayazenzeni nxa umuntu esethe wayenza okuthile.

Izisebenzi zempilakahle zimatasatasa endlini yokufundela ukuze zincede abagulayo Ukwelatshwa lokwenqatshelwa kwemikhuhlane

Kusezifundweni sezinga eliphezulu omongikazi basendlini yokufundela bayaxhwayisa kungcwele imitshina eminengi nengi asentshenziswayo ukuze bebeyazi kungabi ludubo nxa sebeselapha izigulani

Kusendlini yokufundela. Abafundi lapha bayenza isifundo sokuchwayisisa, yikho sibona lezigqoko abazigqokileyo zitshengisa ukuthi baphandle. Zilungele leso sifundo.

Sibona izisebenzi zempilakahle zisendlini yokufundela zisebenzisa imitshina etshiye tshiyeneyo ukuchwayisisa ngezifo ezikhona.

Abafundi bemfundo ephakemeyo bamatasatasa ngezigxingi zolwazi bayaxhwayisisa mayelana lomsebenzi abawunikiweyo.

Kusendlini yokufundela. Lapha kufundwa imsebenzi yezandla. Imsebenzi yokuthunga. Sibona umfundi elomtshina wokuthunga phambi kwakhe, njalo sibona useqalisile isifundo uyathunga.

Lapha kusesikolo sibona umgwembe omnyama. Emgwembeni lapha kubhalwe isifundo senombolo njalo sibona bekubhalwa ngetshoko elimhlophe kudwetshwa imizila lama bhokisi.

Kusesikolo , semfundo ephezulu .Izindlu zokufundela ziyakhanya , abafundi abakhanyi .Njalo bangabe sebehambile emakhaya abo.

Kusemfundweni yebanga eliphezulu. Sibona abafundi besemidlalweni, njalo bangamaqembu abatshiyeneyo. Abaphambi kwabo kungaba ngababalisi abangabaqeqetshi beqembu, njalo labonompembe.

Abafundi bemfundo ephezulu. Lapha basezifundweni zokuchwayisisa ukuze bathole imiphumela ,bayilobe phansi baphinde njalo bananzelele okuyabe kusenzakala.

Kusesikolo semfundo ephezulu sibona abafundi begqoko imifaniswana njalo ababalisi bahlezi phambili bayaqeqetsha abafundi.

Isiphalangwalo lesi, lapho okutholakala izingwalo zezifundo ezitshiyeneyo abafundi bayancediseka kakhulu njalo siqakathekile ngoba singumthapho wolwazi lapho abafundi abathapha khona ulwazi.

Kusesikolo semfundo ephakameyo enkundleni yomdlalo weguqu amaqembu amabili atshiyeneyo asemelele ukuqala umdlala njalo unompepe usabanika izixwayiso.

Kusesikolo semfundo ephezulu , kukhanya izindlu zokufundela kanye lezihlahla lamaluba. Abafundi abanengi abakho phandle, kukhanye nje abalutshwana abangabe bephuzile ukufika esikolo.

Zingwalo zokubala ezikusiphalangwalo, ingwalo lezi ngesezifundo ezitshiyetshiyeneyo, ezigoqela ezifundwa ebangeni laphezulu.

Kusesikolo semfundo ephezulu. Kukhanya indlu yokufundela. Abafundi abakho. Bengabe sebehambile emakhaya abo.

Lesi yisikolo sabantwana abasakhulayo. lsikolo lesi siphendwe ngombala oyimbunga lombala olithanga njalo kulemibhalo emihlophe lapha leminyama lombhalo obomvu okhanga abantwana abancane abasakhulayo.

Kusesikolo semfundo ephezulu abafundi bavela emagumbini wonke omhlaba besiya esikolo kungabe sokuyisikhathi sokungena esikolo.

Kusegedini lesikolo. Abafundi laba abame phandle bakhulu. Kungaba ngabafundi bemfundo ephezulu ngoba bakhanya sebebadala kakhulu ukuba babe ngabafundi bemfundo phansi.

Ngabafundi bemfundo ephezulu basendlini yokuchayisisa mayelana ngezifundo ezitshiyeneyo ukuze bathole imiphumela bayilobe phansi.

Isikolo semfundo ephezulu. Lapha kungaba sezindlini ezihlala abafundi, ngoba nxa sikhangelisisa sibona izigqoko ezikhanya zichayiwe.

Ngabafundi bemfundo ephezulu bagqoke imifaniswana yesikolo isikolo sesitshayisile sebesiya emakhaya abo.

Ngabafundi bagqoke iphifaniswana yesikolo labo bafundi bangaba besebangeni eliphezulu lapho abakhona kusesikolo abafunda kuso

Yindlu ehlala abafundi abafundi abafunda bengahlali ngakibo bahlala endaweni eyabe ilungiselwe bona ukuthi nxa besezifundweni zabo bengaphambaniseki.

Izisebenzi ezikhangele ngempilakahle zisendlini yokufundela, lapho kufundelwa khona mayelana lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuba ilatshwa njani labantu ukuba belulekwa njani.

Kusesikolo semfundo ephakemeyo. Kulendlu zokufundela eyisiqongo. Abafundi ababonakali phandle. Bamatasatasa ngezifundo.

Kusendlini yokulala eyomfundi kulezikhwama zezingwalo zomfundi sibona umbheda uyedlalwe kuhle njalo indawo leyi ingabe ileminyane ngoba sibona isiciko sokuzivikela ukulunywa yiminyane

Endlini yokufundela kuletafula lezitulo kanye lemithaphu encedisa kakhulu kuzifundo ezitshiyetshiyeneyo. Abafundi bayabe befunda bekhululekile njalo indlu leyi ihlanzeke okwamagama.

Kusesiphalangwalo kulezingwalo ezinengi ezezifundo ezitshiyeneyo, abafundi bamatasatasa bathapha ulwazi kuzingwalo lezi

Kusesikolo sebanga elisezingeni eliphezulu njalo sibona izindlu zokufundela ezitshiyetshiyeneyo lezihlahla kukhanya phansi kulungiswe kuhle abafundi ababonakali.

Yisikolo semfundo yaphezulu ngoba isikolo semfundo ephansi ezinengi zakhona zijayele ukuba lezindlu zokufundela ezinengi nengi.

Kusendlini yokufundela abafundi banengi sibona omunye lomunye umfundi ethwele isigxingi sokungcinela ukwazi ukuze ukufunda kwabo kube yikufunda okuqakathekileyo

Isikolo semfundo ephakemeyo kude kukhanya izindlu zokufundela kulezihlahla. Abafundi bamatasatasa ezindlini zokufundela yikho singababoni phandle.

Kusesikolo semfundo ephakemeyo. Abafundi bamatasatasa. Abanye bayangena abanye bayaphuma. Izindlu zakhona yiziqongo.

Lapha sibona umgwaqo, umgwaqo oli thala. Njalo ngangangale kwe thala kulegedi. Yisakhiwo lesi, uyabe ungena egedini. Isakhiwo lesi, sakhiwe ngezitina ezibomvu, njalo kulombalo oyisibhakabhaka, obhalwe ngamabala amhlophe.

Yisikolo isikolo lesi ngendlela esihle ngayo kungaba sifunda abasebekhulile abakuzinga eliphezulu ngemfundo

Nangu umqeqetshi ufundisa abantu asebekhulile njalo lesisikolo yisikolo sabantu abadala okubuya khona abantu abazimiseleyo ukuzoqeqetsha izifundo ezitshiyeneyo

Kusesikolo emfundweni ephakemeyo, kusendlini yokufundela. Lapho abafundi abayabe bechwayisisa khona ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Lapha kusesiphalangwalo, ingwalo zonke ezitshiyetshiyeneyo ziyatholakala ukuze zihlomise abafundi, mayelana lolwazi abayabe beludinga kuzifundo zonke jikelele.

kusesikolo semfundo ephakemeyo kulendlu yokufundela lomthunzi ohlala izimota umfundi oyedwa uphandle ulungela ukuya endlini yokufundela

Kusesikolo semfundo ephakemeyo izindlu zakhona ziyisiqongo njalo abafundi ababonakali phandle bengabe besezindlini zokufundela.